Ame ɖewo ƒe aƒe me, etsi ɖe wo, ekɔ vie kpa ɖe me, etsi ɖe eŋuɔwo wole etsi me, ta wole zɔzɔm le etsie me be yewoado go le etsi la me.

Atikedzraƒe. wo le atike vovovowo dzram. Ame eve wo le atikea dzram. Ame ɖeka va atikea ƒleƒe. Ŋutsu evee le atikea dzram eye ŋutsu ɖeka va eƒlege.